Abantwana abancane abesesikolo, abantwana laba behlezi phezulu kwecansi njalo kubukeka kuhlanzekile phakathi kule indawo. Abantwana bathwele amankomitsho alombala oluhlaza, okukhanya ukuthi kukhona abakunathayo.

Abantwana abancane abakhanya bezidlalela emagcekeni esikolo, okukhanya ukuthi abantwana laba bathokozile. Kuqakathekile ukuthi ababalisi bake baphe abantwana amathuba okudlala esikolo.

Abantwana abancane abakhanya bedlala emagcekeni esikolo. Abanye bagqoke amayembe alembala elithanga phezulu njalo babukeka bejabulile kakhulu. Kuqakathekile ukuthi abantwana badlale esikolo.

Owasifazana okhanya emile phambi kwabantwana okukhanya ukuthi kungaba ngumbhalisi, abantwana abahlezi phansi kukhanya ukuthi bayafunda njalo bahlezi endaweni ehlanzekileyo.

Abantwana abancane abahlezi phansi abantwana laba bahlezi endaweni ehlanzekileyo njalo bakhanya bayadla kulemiganu elokudla phambi kwabo kubukeka kuhlanzekile endaweni leyi abahlezi kiyo .

Izikolo ezinengi zemakhaya lazo zesiyakhwa kuhle kakhulu, njalo uyathola izikolo ezinengi zilamaluba acecisileyo kanye lezihlahla ezinkulu eziyabe zilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Kulezi insuku ababalisi nxa befundisa ezikolo bayabuya lamagwaliba mduli, befike bewanamathisele emdulwini. Amagwaliba lawa ayabe elemifanekiso etshiyeneyo, nxa umbalisi efundisa uyabe ekhombela.

Abantwana besikolo abakhanya besemagcekeni esikolo, kukhona isakhiwo esikhanyayo kule indawo. Ngemuva kwesakhiwo kukhona izihlahla ezinkulu kanye lotshani obukhona obuphansi.

Abafundi ezikolo sebefundiswa imisebenzi eminengi yezandla. Abanye njalo bayafundiswa konke lokulima kuzabalula ebafundini nxa sebeqedile isikolo. Abanye babo bazazilimela izilimo ezitshiyeneyo bathengise bathole imali.

Abantwana abakhanya bemile emagcekeni esikolo, abantwana laba bagqoke amayunifomu afananayo njalo abanye bagaxe izikhwama ezandleni zabo abantwana laba bathwele amaditshi

Abafundi ezikolweni. Zikhona ingwalo abazibalayo. Njalo engwalweni lezi bayabe bedinga ulwazi olutshiyeneyo. Ingwalo ezintathu ezikhanya zibekwe phezulu kwetafula.

abantwana besikolo abagqoke ama uniform njalo bagaxa lezikwama zabo ngemuva kukhanya ukuthi bayahamba bengabe besiya emakilasini sebesiyafunda isikhathi sokudlala sesiphelile

umfanekiso okhanya abantwana behlezi phansi njalo phambi kwabo kumi umbalisi okhanya ethwele isigodo ekhombela ibala elibhaliweyo emdulini ibala leli libhalwe ngamabala amhlophe umduli wona umnyama

Abantwana abakhanya behlezi ekilasini kodwa abakho banengi ngoba amanye amabhentshi awala abantwana okukhanya ukuthi akusiso isikhathi sokufunda. Abanye bengabe beyedlala

Imnyango eminengi okukhanya ukuthi ngamakilasi atshiyeneyo awabafundi njalo uminyango leyi ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kube lomduli opendwe kuhle phansi kukhanya kulama phepha okutshengisela ukuthi kungcolile.

Abantwana besikolo abakhanya behamba emagcekeni esikolo .Okutshengisela ukuthi abafundi ,bengabe sebetshayisela abantwana laba .Sebehamba ngekhaya .Njalo phansi kubukeka kuhlanzekile .

Izikolo ezinengi zilama uniform njalo izikolo zayenzelwa ama uniform ukuze kungakhanyi abantwana abaswelayo alabantwana abatholayo ngoba bonke bazabe begqoke izigqoko ezifananayo

Isikolo esiyakhwe kuhle kakhulu njalo esikhanya silamakilasi amanengi, awabafundi awokufunda. Kukhona utshani obuluhlaza phansi kanye lezihlahla ezicecisileyo phakathi lapho.

Iphepha elimhlophe elinamathiselwe emdulwini iphepha leli kukhona imifanekiso etshiyeneyo okutshengisela ukuthi umbalisi nxa eyabe efundisa abafundi uyabe echasisa ekhombela ephepheni leli

Ilembu elimhlophe elifakwe emdulwini ilembu leli likhanya libhaliwe njalo kukhona imifanekiso edwetshiweyo kuleli lembu okukhanya ukuthi kungaba ngumsebenzi wabantwana besikolo.

Izikolo ezinengi nxa ungena phakathi ziyabe zilama phepha ayabe enamathiselwe emdulwini amaphepha lawa ayabe ebhaliwe imithetho yesikolo njalo abantu bayafika bebala

Umduli wesikolo opendwe kuhle kakhulu kuphinde kubekhona umfanekiso emdulwini lowu phansi kukhona utshani obuluhlaza tshoko kanye lamatshe amakhulu akhanyayo.

indawo laph abantwana besikolo bafundela khona phakathi kukhona amafasiteli lamakhetheni njalo kuphinde kubekhona izihlalo zezigodo lapho abafundi abahlal khona

Abantwana besikolo abakhanya ukuthi basekilasini phezulu kwamatafula kukhona amabhuku njalo kukhona abanye abakhanya ukuthi bayabhala njalo abanye bengabe bebala amabhuku.

Isikolo esikhanya ukuthi kulamakilasi amanengi atshiyeneyo, njalo izivalo zeminyango zilombala olithanga, kuphinde kube lamafasiteli. Kukhona njalo izihlahla phakathi lapha.

Abantwana abakhanya bemile esikolo duzani kwabo kukhona ibhakani elilompala omhlophe njalo ibhakani leli libhaliwe ngamabala okutshengisela ukuthi kungabe kubhaliwe ibizo lesikolo lesi.

Izikolo ezinengi zandise ukuba lamabhakane. Amabhakane lawa isikhathi esinengi ayabe ebhaliwe ibizo lesikolo njalo kube lotshani obuhle phakathi obuluhlaza kanye lezihlahla ezinkulu.

Abantwana besikolo abakhanya emagcekeni esikolo. Abagqoke amayunifomu njalo kukhona abanye abagaxe izikhwama bakhanya bethwele amadishi ezandleni zabo.

Emagcekeni esikolo kukhanya kulabantu abamileyo njalo kukhona lemota emileyo eceleni kwemota kukhona izihlahla ezincane eziluhlaza ezikhanya ukuthi zingabe zicecisile indawo leyi kanye lezihlahla ezinkulu.

abantwana besikolo abamileyo duzane lefasitele abantwana laba kukhanya ukuthi abafundi njalo umduli wesikolo ukhanya ulezitina jalo phansi kukhanya kuhlanzekile akulancekeza

Abantwana abanengi abafunda ezikolo ,bahlala phezulu kwamabhetshi, bephinde babelamathafula okubhalela nxa befunda. Amathafula lawa abasiza ukuthi babhale kuhle.

Abafundi abasesikolo abagqoke izigqoko ezifananayo okukhanya ukuthi bafundela ukulungisa izimota. Kukhona imota emileyo abayivulileyo okukhanya ukuthi bafundela kiyo ukukanika.

Abantwana besikolo yemfundo yaphezulu abakhanya behlezi ezitulweni ezilombala omnyama. Phambi kwabo kukhona njalo amatafula. Phambi kwabantwana laba kukhona phambili okhanya ukuthi kungaba ngumbalisi wabo.

Kulez'insuku izikolo zemfundo yaphezulu sebefundisa abafundi imisebenzi yeminengi eyezandla, okugoqela ukubaza, ukuyakha kanye lokunye okunengi. Okwenzela ukuthi abafundi bengathwali nzima nxa sebeqedile izikolo.

Abantwana besikolo abahleziyo abagqoke amayembe amhlophe phezulu bafaka kanye lamathayi njalo abantwana laba phezulu kwetafula kukhona amalephuthophu okukhanya ukuthi bayawasebenzisa, besenza imsebenzi yabo yesikolo.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi. Kukhanya begqoke amayembe, alombala omhlophe phezulu. Phambi kwabo kukhona 1amaphepha amhlophe. Okutshengisela ukuthi bangabe bebhala umhloliso. Omunye wabo ukhanya esebambe ikhanda. Okutshengisa ukuthi angabe esephelelwe. Kumbe usacabanga.

Abantu abanengi abahlezi phansi. Phezu kwamatafula kukhanya kugcwele imitshina njalo abantu laba bakhanya ukuthi bangabe befundela ukuthunga. Bonke abantu laba bavalile amakhala abo kanye lemilomo. Kukhona njalo ophethe umntwana.

Ezikolo abantwana abanengi sebefunda imisebenzi etshiyeneyo eyezandla imisebenzi le ingabe igoqela ukulungisa izimota, ukupheka ukuyakha kumbe ukufundela ukulungisa amagetsi.

umntwana wesikolo ohleziyo phambi kwakhe kukhanya kulebhuku elikhulu elilombala omhlophe umntwana lowu engabe efundela ukudweba ngoba kukhona okukhanya esekudwebile phambi kwakhe lapha okukhanya kubukeka

Abantu bayahamba ezikolo besiyafundela ukuyenza imisebenzi etshiyeneyo eyezandla ngoba abanye abaphiwanga emabhukwini, ngakho bazaziyenzela imisebenzi yezandla abayabe beyifundile.

Abafundi ezikolo, bayafundiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo ezigoqela imisebenzi yezandla, njalo izikolo sezilemitshina eminengi esetshenziswa ngabafundi nxa befunda.

Abantwana abanengi ezikolo sebefundiswa imisebenzi etshiyeneyo eyezandla, kungaba ngamankazana kumbe kube ngabafana bonke bayafundela ukuyakha bonke bayafundela ukupheka, abantu abasakhethi imisebenzi kulezi insuku.

Abantwana besikolo abagqoke izigqoko ezifananayo okukhanya ukuthi bafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Njalo phakathi kwabo kukhona omileyo owesifazana ogqoke ijazi elibomvu okukhanya ukuthi kungaba ngumbalisi ebafundisa.

Esikolo phakathi kwamakilasi kukhona izitulo lapho abafundi abahlala khona kanye lamatafula okubhalela awabafundi kuphinde kube lezingwalo zokubala kanye lozokubhalela ezabafundi.

Abantwana besikolo abagqoke ama yembe aluhlaza okwesibhakabhaka, njalo abanye babo kukhanya bethwele amaphepha amhlophe. Amaphepha lawo adwetshiwe imifanekiso, okutshengisela ukuthi abantwana laba yibo akade bedweba.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe amhlophe phezulu leziketi ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka .Bakhanya ukuthi bengabe befundela ukuluka ngoba babambe omunye ikhanda.

Abantwana besikolo abakhanya ukuthi bafundela ukupheka njalo bagqoke izigqoko ezilombala omhlophe phezulu emakhanda bafaka lezingwane ezilombala omhlophe. Kulezinsuku abantu abangamadoda labo sebefundela ukupheka

Kulezi insuku ezikolo sebefundisa abafundi imisebenzi eminengi etshiyeneyo eyezandla. Kwenzela ukuthi abafundi bengathwali nzima nxa sebeqedile isikolo beyenze imisebenzi abayifundelayo.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu abanengi sebefundela ukwenza imsebenzi eyezandla etshiyeneyo kukhona abafundela ukuyakha kukhona abafundela ukunkanika kukhona abafundela ukuthunga kuya ngokuthi wena uyabe ukhethe wuphi umsebenzi.

Kulezi insuku ababalisi esikolo abasafundisi abantwana amabala kuphela, sebebafundisa njalo lemisebenzi yezandla etshiyeneyo. Lokhu kuzanceda abafundi nxa sebeqedile isikolo.

Abafundi abakhanya begqoke izigqoko ezifananayo. Njalo abafundi laba kukhanya befundela ukulungisa izimota. Kukhona imota emileyo phakathi kwabafundi laba okukhanya ukuthi bengabe beyilungisa.

abantwana abanengi abesikolo abagqoke izigqoko ezifananayo okukhanya ukuthi bafundela umsebenzi wezandla bengabe befundela ukukanika abantwana lab ngoba ikhona imota eduze kwabo

Esikolo kukhona izitulo kanye lamatafula lapho abafundi abahlala khona izitulo lezi lamatafula zilempala etshiyeneyo ezinye ziluhlaza ezinye zilithanga ngokunjalo.

Abantwana besikolo abahlezi etshanini obuluhlaza tshoko. Bonke bagqoke amayunifomu njalo bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu. Kukhona phakathi kwabo okhanya emile okutshengisela ukuthi kungaba ngumbalisi.

Abantwana abanengi abesikolo abakhanya begaxe izikhwama zabo ngemuva njalo bonke bagqoke ama yunifomu, amayembe abo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana besikolo abagqoke ama yunifomu kukhanya behlezi phansi njalo bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu. Phakathi kwabo kukhona owesifazana okhanya ethwele imayikhi okukhanya ukuthi ukhuluma labantwana besikolo.

Isikolo ezinengi emadolobheni sezifundisa abantwana ukusebenzisa amakhompiyutha ngakho uhulumende wanika izikolo ezinengi amakhompiyutha ukuze abantwana befunde besebenzisa amakhompiyutha.

Abantwana besikolo abakhanya behlezi phansi bebanengi, bagqoke amayunifomu afananayo. Abantwana laba kukhanya ukuthi bafundela ukuthunga. Ngakho lokhu kuzabasiza sebekhulile.

Abantwana besikolo abanengi abakhanya behlezi phansi, kukhona njalo abanye abamileyo. Abanengi bakhona bagqoke amayembe amhlophe. Kukhona njalo abanye abamileyo. Phakathi kwabantwana laba ukhona umuntu okhanya ekhuluma.

Ababalisi abanengi abafundisa emakhaya balokhu besasebenzisa amatshoko ukubhala emdulwini. Ababalisi bemadolobheni abanengi sebefundisa ngomakhalekhukhwini.

Abantwana besikolo abanye bahlezi njalo abanye bamile. Abantwana laba bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu njalo phakathi kwabantwana laba kukhona omileyo okhanya ukuthi kungaba ngumbalisi wabo.

Namuhla esikolo kade kugcwele abantu abanengi, kade kukhona abantu akade begida, abantu kade bebukele abantu laba abagidayo. Abantu laba phezulu kade begqoke izikipa ezilombala omhlophe bonke.

Abantu abakhanye behamba emgwaqweni, eceleni komgwaqo kukhona utshani obuluhlaza kanye lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko njalo kukhanya kungelangcekeza

Abafundi abanengi bayahamba lapho okugcwele khona amabhuku amanengi okubala, besiyadinga amabhuku okubala ukuze bathole ulwazi olunengi njalo okutshiyeneyo ngokubala amabhuku lawa.

Abantwana besikolo abahlezi phezu kwamabhentshi bagqoke amayunifomu. Bonke bagqoke amahembe alombala omhlophe phansi bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka njalo phambi kwabo kukhona abantu abahleziyo.

Abantwana besikolo abakhanya behamba bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu njalo eceleni kukhona amaluba amahle acecisileyo kanye lezihlahla ezinkulu eziluhlaza.

Izikolo ezinengi nxa ungena egedini kwandise ukuba lebhakane kumbe iphepha elinamathiselweyo. Kuyabe kubhaliwe imithetho yesikolo lesi njalo benzela abantu abafikayo ukuthi bebale bengakangeni esikolo lesi.

Isikolo esibukeka sisihle kakhulu ngaphakathi kukhona utshani obuncani obuluhlaza kanye lezihlahla ezinkulu ezinhle ezikhanya zilamaluba alombala olithanga njalo izihlahla lezi eziluhlaza.

Abantwana besikolo abanye bahlezi phansi, abanye njalo bamile. Abantwana laba bagqoke amahembe alombala omhlophe phezulu, abanye bagqoke amabhulugwe alombala amnyama phansi. Njalo kukhanya lezihlahla.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phezu kwezitulo ezilombala omhlophe, abantwana laba bagqoke amayembe amhlophe phezulu njalo phambi kwabo kukhona abahleziyo abathathu okutshengisela ukuthi kungaba ngababalisi.

Izikolo ezinengi ezemakhaya azikaphucuki ababalisi balokhe besesabhala emdulwini besebenzisa amatshoko. Izikolo ezinengi zemadolobheni, abafundi sebefunda besebenzisa omakhala ekhukhwini babo.

Abantwana besikolo abahleziyo okukhanya ukuthi bengabe bebhala imihloliso. Abantwana laba bonke bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu njalo kukhanya lamafasiteli eceleni.

Abantu abanengi abagcwele esikolo. Abanye bahllezi, abanye bamile ngezinyawo. Okukhanya ukuthi babukeke umdlalo webhola, okhona lapha esikolo, njalo ngemuva kukhona izihlahja ezinkuluu. Ezilamahlamvu aluhlaza.

Ibhakani elikhulu elimhlophe elikhanya libhaliwe Okutshengisela ukuthi kungaba libizo lesikolo lesi ngemuva kukhona owesifazane okhanyayo Kanye lamaphilisi atshiyeneyo

Izikolo ezinengi nxa ungena esangweni ziyabe zile bhakane elikhulu elimhlophe eliyabe libhaliwe ibhakane leli liyabe libhaliwe ibizo lesikolo ukwenzela ukuthi abantu bebone

isikolo esikhulu esiyakhwe kuhle kakhulu njalo kukhanya kulamakilasi amanengi atshiyeneyo kuphinde kukhanye lamafasiteli phandle kukhona utshani obuncane obuluhlaza obukhanya ukuthi busahluma

Abantwana besikolo bangcwele emagcekeni esikolo. Abanye bagqoke okumhlophe phezulu, njalo abanye okumnyama ngaphansi. Kukhanya izakhiwo zesikolo ezihle kakhulu, eziyakwe ngobunono obukhulu.

Abantwana besikolo abahlezi phansi phezulu kwamatafula kukhona amabhuku avuliweyo omunye ugqoke iyembe emhlophe phezulu njalo omunye ugqoke ijesi elombala oluhlaza.

Isikolo esihle kukhona izihlahla ezinkulu njalo kukhona utshani obuncane obuluhlaza kule indawo njalo kukhona lefilegi ekhanyayo okutshengisela ukuthi ngeyelizwe

Abantwana abanengi abesikolo okukhanya bethwele izikhwama zabo okutshengisela ukuthi izikolo zingabe zivulwa sebesiya esikolo kumbe sezivaliwe njalo sebesiya ngekhaya.

Abantwana abanengi besikolo abahlaliswe phansi etshanini obuluhlaza bagqoke amayembe amhlophe njalo kukhanya kukhona abakubizelweyo kukhona owesilisa omi phambi kwabantwana

Abafundi abanengi abafunda emfundweni yaphezulu bahlala esikolo, kukhona izindlu lapho abahlala khona. Kuyabe kukhona amatafula kanye lezitulo lapho abahlala khona bebala ebusuku sebebodwa.

Isakhiwo sesikolo semfundo yaphezulu kukhanya kulezihlahla ezinkulu eceleni. Izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza tshoko njalo phansi kukhanya kulenhlabathi okutshengisela ukuthi kungabe kusayakhiwa.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezakhiwo ezinhle kakhulu njalo kukhona utshani ubuluhlaza phakathi lapha Kanye lezihlahla eziluhlaza ezicecisileyo kuleyi ndawo ukuze okubukeke kukuhle.

Indlu okukhanya ukuthi abafundi bemfundo yaphezulu bayahlala khona phakathi nxa sebebala ingwalo zabo, umduli wendlu leyi upendwe ngependa emhlophe njalo kukhona amakhetheni.

Umgwaqo wesikolo semfundo yaphezulu. Okukhanya ukuthi abafundi bahamba khona. Kukhona izihlahla ezinkulu eceleni komgwaqo. Kanye lotshani obuluhlaza tshoko! Kubukeka kukuhle kule indawo.

Indlu ekhanya ukuthi abafundi bemfundo yaphezulu yikho lapho abafundela khona izinto ezinengi ezitshiyeneyo kukhanya kukhona lezitulo ezokuhlala ezabafundi. Kubukeka kuhlanzekile phakathi.

Abafundi bemfundo yaphezulu abafundela ukuyenza imisebenzi etshiyeneyo ukuze bethole impilo engcono njalo bazathola lemisebenzi ezabanika imali ukuze benelise ukuziphilisa empilweni.

Izakhiwo ezinengi ezemfundo yaphezulu ziyabe zizinhle kakhulu njalo kuyabe kukhona izihlahla ezinkulu eziluhlaza kule indawo. Kuphinde kubekuhle phansi awungeke ubone ngitsho ingcekeza kuhlala kuhlanzekile.

esikolo semfundo yaphezulu kugcwele izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo njalo kukhona utshani obukuhlaza kanye lezihlahla lamaluba okucecisileyo kulindawo okwenza kubukeke kukuhle kakhulu

Esikolo semfundweni yaphezulu, kukhona izihlahla ezinhle eziluhlaza ezicecisileyo, njalo kubukeka kuhlanzekile, okukhanya ukuthi kufunda abantu abadala.

Izihlahla ezinkulu eziphakathi kwesikolo semfundo yaphezulu ezenza lindawo ibukeke inhle kakhulu njalo kukhona umgwaqo lapho abafundi abahamba khona. Kubukeka kuhlanzekile kule indawo

Esikolo semfundo yaphezulu, kulezakhiwo ezinhle kakhulu, njalo kukhona amaluba acecisileyo kule indawo, kanye lotshani obuluhlaza, kuphinde kube lezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko.

Esikolo semfundo yaphezulu phakathi kwandise ukuba kuhlanzekile kungelayona ingcekeza phela yisikolo esifunds abantu abadala njalo kuyabekhona izitulo kanye lamatafula okuhlala

Abafundi abanengi bemfundo yaphezulu bafunda behlala esikolo. Zikhona izindlu zabafundi njalo phakathi kwezindlu zabo kuyabe kukhona imibheda lapho abalala khona Kanye lezithulo lamathafula.

Abafundi abafunda emfundweni yaphezulu kulezindlu lapho abafundela khona njalo kuyabe kulezinto ezinengi abazisebenzisayo kule indlu njalo kuyabe kuhlanzekile phakathi endlini leyi.

abantwana besikolo semfundo yaphezulu abakhanya behlezi phansi njalo kukhanya befunda kufakwe i projector phambi kwabo lapha kukhona owesilisa okhanya ukuthi uyachasisaekhombele ku projector

Abafundi abanengi bemfundo yaphezulu bafunda behlala ezikolo. Kukhona amagumbi ababalungisele wona njalo bayawabhadalela amagumbi lawa. Phakathi kwezindlu zabo kukhona lamakhetheni.

Abafundi bemfundo yaphezulu bayakhala bathi amabhuku abawabala emfundweni yaphezulu manengi kakhulu njalo amabhuku akhona atshiyene yikho lapho abathola khona ulwazi olutshiyeneyo ngukubala amabhuku lawa.

esikolo semfundo yaphezulu kulezakhiwo ezinhle kakhulu kukhona abafundi abafundela phezulu abanye njalo befundela phansi kuphinde kube khona izimota ezimileyo abafundi bemfundi yaphezulu abanengi balezimota

Abantwana besikolo yemfundo yaphezulu abahlezi ezitulweni ezilombala oluhlaza okukhanya ukuthi bayafunda phezulu kwamatafula kukhona amabhuku avuliweyo okutshengisela ukuthi bengabe bebhala.

Izakhiwo ezinengi ezemfundo yaphezulu ziyakhwe ngobunono obukhulu, njalo bukhona utshani obuhle obuncane obuyabe bulihlaza phakathi lapha kanye lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza.

Esikolo sefundo yaphezulu kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo njalo kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza ezicecisileyo ukuze kubukeke kukuhle kakhulu.